Niraba pam n gbiri salima ka bɛ bayaɣati puuni kuɣa n dondoya gbambihi ka koma bɛ di puuni ni tahapona ni pingaas nima ni soobuli nima shab pilila zipiliti ka shab mii ku daɣadaɣa shab mii bi piri namda nima

Loori zaɣ dozim n toori tankpaɣu ka nirabaayi ʒi zoli maa zuɣu n kanna ban ʒi tanti maa gbuni yino yɛla liiga ʒiɛ ka yino mii yɛ liiga piɛlli ban ʒi tanti maa gbunni yino yɛla liiga sabinli ka yino mii yɛ liiga piɛlli ka gaɣa zaɣ dozim ka di ʒɛnʒɛ nimaani

Bihi n chɛŋ ti gbaai silmiin paɣa shab bi piri namda ka shab mii piri chɛlɛ watɛ nima silmiin paɣa maa kpala ninkpara ka di nyɛ zaɣ sabinli ka yɛ liiga ka di nyɛ zaɣ piɛlli ka so mokuru ka di nyɛ zaɣ ʒiɛ ka zaɣ piɛla ni oorɛnji ni giriin ka di booi booi di puuni

Bihi anahi n toori kom niraba ata gbubila boɣati ka ŋunbala maa gbubi tahali yino pilila zipiligu ka yino mii yɛ liiga ka di nyɛ zaɣ dozim bi ni ku daɣadaɣa mi

Yili n wurim wurim ka dari dondo tiŋa yili maa haaf n wurim ka chɛ haaf din yirina maa nyɛla zaɣ piɛlli ka paip do tiŋa ka di gba nyɛ zaɣ sabinli ka foon mii do tiŋa ka di mii nyɛ orɛnji

Zahama ka di bɛ gbambihi ni paɣa maa gbubila gbambila ka so chinchini ka yɛ liiga zaɣ dozim ka bob bobga ka di nyɛ zaɣ piɛlli zaɣ sabinli ni zaɣ ʒiɛ so mii tabila o jirili ka yɛ liiga ʒiɛ ka so jinjɛm buluu

niraba n ʒi loori buluu shee ka do so ka o yɛ neen sabila ka ʒi fiili zuɣu fiili maa mii pala loori maa zuɣu paɣa so mii ʒila adaka bila o zuɣu ni ka yɛ chinchin niɛma paɣa so mii kpabila bia o nyaangi zuɣu

Niraba n bɛ kom puuni paɣa so sola chunchini ka yɛ liiga ʒiɛ ka bob bobga ka paɣa so mii ʒɛya o mini o bia bia maa bi so pɛto ka so chinchin ʒiɛ liiga piɛlli ka di booi boogi ka so mii ʒɛya ka o ni ku daɣi daɣi ka o zaŋ o nuu tiri

Shab n wori waa ka zaŋ neet n pilipili bi zuɣuri ka shab mii chɛ bi zabiri maa laa amaa ka zaŋ bini zaɣ dozim n niŋ bi zuɣu ni ka zaŋ yɛri n niŋ bi naba ni ni bi nuhi ka tom so chinchini ka shab mii ʒɛ kpansi n yuundiba

Shab n ŋmɛri lunsi ka shab mii wori waa ŋun wori waa maa o zaŋla yɛri n niŋ o nyingoya ni ka zaŋ shɛŋa niŋ o nuuni ka so chinchin ka di nyɛ zaɣ dozim ka zaɣ ʒiɛ bɛ dinni ka buluu bɛ di puuni

Nuhi ayi n gbubi kopu ka tii bɛ di puuni ka di nyɛ ti sabinli ka pileet nim dibaayi zaɣ piɛla ka di pa teebuli sabinli zuɣu pileeti titali maa ka keek pa di zuɣu ka koins pa teebuli maa zuɣu ni jaar ka ti sabinli bɛ do puuni

Niraba ayi n yɛ zaɣ dozim ka ŋunbala maa pili zipiligu ka o teengi nyɛ zaɣ piɛlli ka so pɛto sabinli ka kom doya bi biɛla mori puuni ka nimaani ku nyɛ bati bati

Paɣa so n bɛ o jaara puuni ka gbubi kopu ni dirigu ka din tamdi kom mii za o nyaanga ka bi sabisabi binyahari pa dikpuna maa zuɣu kuriga mii tamla teebuli maa zuɣu paɣa maa yɛla liiga ka di nyɛ buluu ka so jinjɛm ka di nyɛ oorenji

Bia n zaŋ bindirigu niŋ o ba nolini ka kpa ninkpara o ba maa ku lami ka bindira ku tamtam teebuli maa zuɣu kopu nim biɛni bin nyurili biɛni suhi biɛni fooki nim biɛni ka shab mii ʒi kpɛ ha sa

Bin nyura n bɛ kolba ni ka bi zaŋ tamtam shɛlf maa zuɣu ka do so ʒɛ bin nyura gba shɛli sani ka yɛ liiga ka di nyɛ zaɣ dozim ka gbubi liiga kadi nyɛ zaɣ dozim ka gbubi baaji ka di nyɛ zaɣ ʒiɛ ka piri namda ka di nyɛ zaɣ ʒiɛ ka pili zipiligu

Paɣa so n ʒi o oofisi puuni n ŋmɛri kompiuta kompiuta maa tamla teebuli piɛlli zuɣu ka buku paya ka di nyɛ buluu mini pink ka gilaas mii tamya ka bin nyurili bɛ di puuni paɣa maa yɛla liiga sabinli ni jinjɛm sabinli ka ga wooch

Paɣa so n ku la dini o chinchini shɛŋa o ni kohari puuni ka gbubi foon ka di nyɛ zaɣ sabinli chinchina maa nyɛla kalɛs balibu balibu zaɣ ʒiɛ biɛni zaɣ sabinli biɛni zaɣ dozim biɛni

ŋmani puuni ka boraadɛ anahi bɛ di puuni gali piɛla piɛla dibata ka di bɛni zaham ka bi burisi burisi ka di bɛdi puuni ni nyaaduwa fulo ka di bɛ di puuni ni manʒa

Shɛba m-be daa puuni n-diri daa leemu m-be tahili puuni ka botili mi zaya ka kom be di puuni paɣa so mi sola jinjam ka di nyɛ zaɣ'sabinli ka so mi pili zipiligu ka so mi pili helimeti zaɣ'ʒee.

Tipa loori n nyɛ asidɛnt di nyɛla zaɣ piɛlli ni zaɣ dozim ka buluu booi booi di puuni ka so mii ʒɛya ka pili hɛlmɛnt ka di nyɛ zaɣ dozim do so mii n ʒi moto zuɣu ka yɛ zaɣ dozim

Daabihi bi ʒinʒimi ka biinsi nim panpa parantɛ nim zuɣu so yɛla liiga ʒiɛ ka so mii pili zipiligu ka so mii so chinchini ka di nyɛ zaɣ dozim

niraba ata n ʒɛya dabba ayi ni paɣa yino dabba maa mii zaŋdila bini n tiri taba di nyɛla pipa ka niŋ noos mask paɣa maa mini doo maa bi kpabila baaji nima ka di nyɛ zaɣ sabinli

Doso mini o bihi n diri wata milo Niriba ayi zala o nyaanga ka niriba ata ʒɛ o luɣuli ka ŋunbala maa mi ʒɛ o luɣuli ka bia sani maa ʒi o naba zuɣu o pilila zupilgu ka di nyɛ zaɣa sabinli ka piri buutinima ka di nyɛ tankpaɣu kala.

Niraba anahi n bɛ palli zuɣu niraba ayi ʒila kpalansi ka niraba ata mii kpabi bihi so mii gbubila katayuwa ka yɛ liiga zaɣ dozim ka bob bobga

Paɣa so n ʒɛ bood gbuni ka yɛ kootu sabinli ni jinjɛm sabinli ka tiriti binshaɣu bood maa zuɣu ka shab mii ʒinʒi kuɣusi zuɣu ka labtop nim tamtam teebuli maa zuɣu ni bin nyurili

Niraba n bɛ daa puuni paɣa so tuɣula o bia ka zaŋ chinchin piɛlli n pobo ka so chinchin ka yɛ liiga piɛlli ka so mii zaŋ o nuu niŋ zaham puuni ka alibarisa mini naanzuwa ka di do teebuli nim maa zuɣu

Paɣaba n ʒi koma taha puuni bi zaaha bob la bobsi ka so chinchina ka so mii yɛ liiga orɛnj ka gbubi guuka ka tihi bɛ nimaani

Sarati n niŋ ka paɣa so zaŋ o bia pa o naba zuɣu ka kuhura ka ŋun bala maa kuriya ka yɛ liiga zaɣ dozim ka piri namda sabinli ka ŋunbala maa ŋmaara ka niŋ raasta ka moto do tiŋa ka shikuri bihi ŋmaari foto ka zuɣusaa ku zimsa